Issi yelaga atumma na'ay wogga oyddiyan uttiis appe simtta baggaara a oosuwa qonccissiya xuufee maata meraban xaafettiddi de'ees. Hagaa asa ubbay nababidi a oosoy ayibakkonne eriiges.